Bi niŋ la salima zipiligu ka bi zaŋ tam o zuɣu o zabiri maa ka di niŋ ka chaana nim maa ka o wuɣi o nuhi Zuɣusaa ka yiɛ liiga zaɣi sabinli Zuɣusaa ka zaŋ shɛli n kurosi ka di nyɛ zaɣi chichɛrigu ka so sikɛti ka di yɛ zaɣi chichɛriguka so zi p yɛanga ka gbubi maiki ka di yɛ zaɣi sabinli.

Bia shɛban ziya n pamdi bi zuɣu kpɛma sani maa n zi kuɣuka so jinjɛm ŋmaa ka di naba ni sabigi ka yiɛ liiga ka chirigiri ŋuni zi o tooni maa o gbubi la afi chirigi o bia maa zabiri galisiya pam ka o tabi o gira ka yiɛ liiga piɛlli.

Doo n duɣuri bindirigu boraadɛ n nyɛli boraadɛ maa dibaanu n nyɛli ka yinga kabigi ka fulo maa ka bi niŋ kpa ʒiɛɣu niŋ dinni ka zaham chɛra chɛra bɛ dinni ka gali kpulaa ata biɛni gali kpulaa ata maa di shee maa yirimina